hayisika arunigade muzeyi gadde giddoni bettesi izikka daro gize deyizai aribamicce sohon assayika mannawu loyithidi dossesi

cora muuzeti issipe shiiqidi suuqe issuwani kaqeti uttidosona hammuuziyakka beyiyo saatiyani keehippe ka7i dooge erisses hamuziyappe garsa baggara shunkurteka issi bootandes

oyddo asati ha xeelli doodettes gado giddoppe ooso ooththidi ke7eettes istiga ubbi karetha xeele ha xeelli do ubbikka ixxetteda daanettes

Gade giddon wude mizataranne wude heemmiza asatara beettites hessika maatay bayndayssa daanees maatay idayakkon ubbaykka eqqa gettenna okkidi maanawu deettis.